Asanzali nim n zabira ninvuɣu yinga mondimi ni o chɛ ŋunbala maa zukuɣali ka ban kpalim maa zaa bori ni bi googo shab mii ʒimo bibi garidiriba ka shab mii gba zaa bori ni bi soŋ zabili maa ka di mali

kuɣu teebuya ayi ni diɣi teebuli yinga nyɛla zaɣ waɣanli ka dinbala maa nyɛ zaɣ bila zaɣ bili maa zuɣu kapu mini tii jiŋlaa tamla di zuɣu zaɣ waɣanli maa mii mali piɛɣu ka buku bɛ dinni ka mali fulaawaasi ka di tam pahi dizuɣu

Bipuɣunsi ayi n ʒiya zaɣ kurili maa ʒila kuɣu zuɣu ka zaɣ bili maa ʒi tingbanni ŋun ʒi kuɣu maa zuɣu pun pamla o zabiri ka pamdi ŋun ʒi tingbanni maa zuɣu bi zaa bi piri namda

Paɣaba ayobu n wori bi kali waa ni suhupiɛlli bi zaŋla salima mini bi kali chinchini n di bi maŋ nachiinsi niraba n ʒɛ bi nyaanga ka shab doliba n chɛna

Sarati n niŋ ka loori bihayi kpe tabni zagyinga nyɛla zagzhei ka nyingba nyɛ zaɣ sabinli prinsi loori n paana kabi kpɛm maa nyina ti zaya jiranbisa nim nbɛ pali maa zugu maa kaniribi zaa maabi maŋa n NYU's tizaya